Oyo mulimi gha mutyeere, ali mu kibali ali kusimba mutyeere. Ebyo ebitu bya gemye mungalo, mutyeere gwa mu bed, ali kugya kusimba. Era bwali awo ali mukibali mu maadhi. Byagemye ebyo mutyeere muto ali kugya kusimba mukibali.

Eyo Equator. Eri mu color ya kisayisayi ne kyenvu wangulu ere yaba mu color ya bulu bulu ni kiragala lagala nga yetolerwaiku emiti egya masanalaze egisibibwaku waaya

Ekyo kiyiriro ekya maadhi. Oba katugwete omufuleedhe oba omudumo, gwoli kubonha ogwo. Omudhumo ogwo baguzimbaku, gwoli bona. Omufuleedhe gwa maadhi guleeta amaadhi okuva mu mabaale ghansi oba mwi itakka. Omufuleedhe ogwo era kiyiriro kivaamu amaadhi, ekisenebwamu amaadhi.

Ekyo ki doli ekizanhisibwa abaana abato, ba bebi, abana abato abazalibwa oba omwana byazanhisa nga ali kula bwa labuka. Kyoli bonha mu isubi elyo elya kyenvu kyenvu ekyo kye bambeiza ki doli kyambwa, embwa. Era ekyo byebateire ku matu kikofira, ekyo ki doli kya mbwa aye nga ki doli ti mbwa yeene.

Emotoka ey'ekika kya tipa. Nga ekika kyayo Isuzu eli mu luguudho etwiise abantu, eli kutambula aye ng'etwiise abantu bangyi mu luguudho. Nga bagityaimeku bebeleike ghangulu ghayo. Nga emotoka eyo eli kutambula mu luguudho nga kumaandhi kwayo kuliku ekibira nh'emiti mu colour ya kyenvu nhi kiragala.

Emotoka dhili mu park enhingyi, enhingyi, enhingyi. Aye nga kumaandhi okwe Park eyo, ghaligho ebizimbe, emyaliliro egya kalina. Kalina edho nga dhili kumaandhi kwa park. Era nga dhiligho dhili mu colour colour dha kyenvukyenvu.

Ebyo ebisolo biri bisatu nga babyeta nvuvu biri munsiko mugemu pakisi bilyagho bighumwire, ebindhi biri kulya mumiti egibyetoloire nga gya kilagala.

Elyo lyaato lya basaabaze aba oku maadhi, nga bwoli kubonha agho ku nhandha. Engeli kumbali bwebasibye elyaato, elyo lyebasibaku elyaato nhi bataaku oludhegere elyaato nhi litasobola kugya n'ampegho etambuza amaadhi oba muzira gwa maadhi. Elyo n'elyaato e lisaabaza abantu.